Shampa tuu she ya pomahala gokwiinyanyudha nokwiiyuvitha nawa nokuuva po ombepo moNamibia ongoye awike to ti pii. Omahala taga ku uvitha ombili, omahala tage ku fala kombanda yuuyuni, wa hala andola oko owala ho zi, omahala moka wu li mokati koondundu, ndele nangoye to dhimbwa mpa wa za. MoNamibia omu na omahala omawanawa ngiini?

Mombuga yaNamib omo mwa kala oshimeno shoka shi na oludhi lwi ilile, sho osho ashike moshilongo nomuuyuni amuhe tashi monika mo. Ohashi monika owala mombuga yaNamib, sho oshimeno shino osha simana noonkondo hashi tu etele wo aatalelipo taya zi kondje yoshilongo taye ya okutala oshimeno shika ihaashi pumbwa omeya, sho ihashi si, sho ohashi kala ashike sha ziza.

Uuna megumbo mweya omuyenda nenge muna oshituthi shasimana ngaashi eshasho nenge ohango, ondjuhwa yOshiwambo, oshimbombo shomahangu nosho wo ekaka nenge omboga oyo yili iikulya yasimana noonkondo moshituthi moka. Onkene uuna kaayimo nenge inaayiliwamo unene tuu kaantu mba yeli yasimana poshituthi mpoka nenge onga aayenda ihashi kala naana wafa walyasha shina oshilonga.

Mombuga omwa pupyala noonkondo, onkene iinamwenyo nomiti mbyoka ya kokela mombuga oyi igilila lela onkaloyombepo nkene tayi inyenge mombuga. Hayo naanaa hayi pumbwa omeya, oshoka mombuga ihamu lokwa naanaa olundji, onkene aantu ihaya monika mo nuupu mombuga. Oho ya mo owala ngoye to zi mo to ka talela po owala. Mombuga kamu na uukalelo.

Mongashingeyi okukala omuyamba okukala wu na iimuna, ano oongombe. Koongombe oko hatu mono osheelelwa, oko wo hatu mono omahini, oshipa ngele twa hala oku izaleka komalutu getu. Onkene okukala wu na ongombe ongoye omuyamba, oshoka oho vulu okuyi landitha po ngoye to imonene mo iiyemo yoye ya gwana, to vulu wo okuyi longitha wu kandule po omikundu dhoye dhimwe dhi li po.

Shiyenga shanangombe shampa wa adha yega dhenga pevi nawa nawa. Oho mono nkene aahingi yomambakumbaku taya ti piye piye nomikunda. Kehe gumwe okwa hala okupululilwa, kehe gumwe otapula embakumbaku. Omolwashike? Shaashi, pwaana embakumbaku kuna nkene to pulula epya lyoye, ngoye wu vule wulonge iilya wumone iiyemo yomvula ndjoka.

Miilongo mbyoka inayi putuka nawa natango oonkambe odho osheenditho sha simana unene kuyo. Ohaya ende nee oondjila oonde yu uka kokule miihwa. kehe mpoka wahala okuya oholongitha ashike oshinamwenyo shoka shili shina ondapo sho oshina oonkondo .Onkene ino limbililwa uuna wamono onkambe .

Moshilandopangelo omo muna uuputudhilo woshilongo, omo ho adha omatungo ngoka omale, omo wo ho adha iipangelo noosikola dhoka dhaputuka shivulithe moondolopa oonkwawo dhoshilongo, omo wo to adha iiputudhilo yopombanda hoka aanasikola yetu mboka yiilonga nawa haya ka ilongele ishewe pombanda yaka kale shoka yahala monkalamwenyo.

Nayi loke twaa kayake, twa ka kuthe sha shomuntu. Omvula shampa waadha ya loko, kehe gumwe ota nyangele pela lye, onkene oohi, omafuma, niinima ayihe mbyoka ha yi etelelwa komeya omo ha yi kala. Osheelelwa pele.